Enjovu enkulu kw'otadde n'enjovu ento ziri ku ttale. Enjovu zino ziriraaniddwa emiti egirina amakoola aga kiragala. Gi gi ziriraaniddwa n'ebisubi. Ebisubi ebikaze.

Ente nnyingi ez'amayembe amawanvu. Ente zino ziri mu langi eya kitaka ne langi enzirugavu. Ezimu ziyina kalangi akeeru akatonotono. Kirabika ente zino zitwalibwa ku ttale okulya oba ziva ku ttale kulya.

Njuki eri ku kimuli ekimuli kino kya langi eya bbululu ate kiriko n'obwa kiragala enjuki zisangibwa nnyo mu bimuli. Byagala nnyo ebimuli ate n'ebimuli byetaaga enjuki okukula n'okwatula.

Kasasiro bamusudde kumpi n'ennyumba ey'okusulamu ate kumpi ne ttooyi ne kumpi n'ekinaabiro kasasiro omulala bamusudde mu mugga. Eno ensuula ya kasasiro mbi nnyo kuba ereetereza abantu okulwala ate esikiriza ebiwuka eby'enjawulo.

Embogo nnya ziri ku ttale ziva kunywa ku mazzi ettale liriko ebisubi eby'erangi eya kiragala waliwo n'emiti egiyina amakoola aga kiragala embogo bbiri ziri mu kuzannya.

Ekiyiriro kiriraaniddwa emiti giriko amakoola ag'erangi eya kiragala. Ekiyiriro kino kisikiriza abakambuzi ate kireeta ssente eri eggwanga. Ekiyiriro kino ki kiyambisibwa okukola amasannyalaze.

Omuvuzi wa ppiki ayina gw'asitudde emabega ku ppiki ayita ku kibira kye bakumyeko omuliro, okukuma omuliro ku kibira kya bulabe nnyo eri abantu n'ebitonde ebirala.